Engoye ez'enjawulo awamu n'ebintu ebirala okuli enkoofiira, engatto awamu n''ebibajje. Biteereddwa ku mirabba ez'enjawulo, ng'ebintu bino birabika bitundibwa era ebintu bino bifaanana bulungi ddala.

Omwana nga wabulenzi ayambadde enkoofiira awamu n'akatambaala mu bulago, ayambadde essaati enjeru eriko ekifaananyi, empale enzirugavu. Omwana ono musanyufu ddala olw'okuba ky'akola akinyumirwa.

Abantu basatu ab'enjawulo nga bayimiridde ku mmotoka etera okuvuga abalambuzi era nga bano balabika balambuzi, waggulu waabwe waliyo akati akawanvu ddala, ate era waggulu w'akati waliwo olusozi oluliko omuddo ogwa kiragala

Edduuka nga lya miryango esatu. Lisiigiddwa mu langi entangaavu ddala ez'ebyokunywa. Ku ludda olulala waliwo omuti omutonotono ate era waliwo n'omusajja mu ssaati enjeru awamu n'empale eya bbululu ayitawo.

Ezzike eribeze emimwa, ezzike lino nga lirabika liriko kye liraba. Ezzike lino akalevu kaalyo kaliko envi oba enviiri enjeru naye ng'awasigadde lyo liddugavu era liri mu byoya ebiddugavu ddala.

Ezzike nga lyekwese munda mu miti, emiti egya kiragala nga zirabika liri mu kulya, ekisolo kino mu budde bwakyo kiriira ddala okusobola okuwummula obulungi.

Ekifo ekifaanana obulungi okuzaama nga kiriko enjazi ezikoonanganya amazzi agali ku ludda olulala ate awamu ne geekuba. Ku ludda olulala kuliko ennyumba ezisiigiddwa mu langi enjeru emabega waazo waliyo olusozi oluwanvu ddala.

Enjuki ennene okuzaama! Enjuki eno eyina ebyoya ebiddugavu awamu n'ebya kyenvu, enjuki eno egudde ku kimuli era nga nakyo kya kyenvu era enuunamu omubisi.

Ekimuli ekirabika obulungi okuzaama nga kiri mu langi eya kyenvu ate munda nga kiddugaalirivu. Ekimuli kino kye kimuli ekivaamu entungo, entungo ziwoomera ddala.

Abasajja ab'enjawulo ng'omu ayambadde enkoofiira ey'eddiini ey'Ekiyisiraamu atudde ku ppikipiki esibiddwako amatooke, ate omulala ayimiridde emabega we ng'ayambadde essaati ey'ettiimu eya Uganda ey'omupiira n'empale eya bbululu.

Ekisolo ekiyitibwa kkapa nga kiri wansi w'ebyuma kyebase bulungi ddala. Ekisolo kino kiddugavu ddala ate nga kiyina amaaso abiri naye nga gombi ga langi za njawulo ng'erimu eriiso lyeru ate eddala lya kyenvu, ekisolo kino kiddugavu.

Emiguwa emingi ennyo mu langi eya kiragala nga giteereddwa wansi, emiguwa gino tugikozesa okusiba ebintu eby'enjawulo awamu nga emigugu, obutimba awamu n'ebirala.

Enjuki ennene okuzaama nga eyina ebyoya ebya kyenvu awamu n'ebikuubo ebiddugavu. Enjuki eno eyina ebiwawaatiro naye nga bitangaala. Enjuki eno eri mu kimuli ekya langi entobeke mu ppinka awamu n'ebyeru.

Emmotoka bbiri nga zikola era zino emmotoka za nnima eyitibwa enzungu, ng'emu ekungula ate ng'endala bw'etereka, emmotoka zino zijja zeegoberera ng'emu bw'eyiwa mu ndala.

Ebimu ku bifo awawulirizibwa oba awasalibwa emisango ekifo kino nga kiteereddwamu entebe ez'enjawulo awamu n'emmeeza eziwuumiddwa obulungi mu miti egy'enjawulo.

Abasajja babiri abalungi era abawanvu abalangaatira nga bombi bambadde enkoofiira, omu ekifuba akiteeredde ddala olw'okuba essaati ye nnyimpi ate ey'omulala yo mpanvu.

Omusajja mu ssaati eya kapere kapere omumyufu awamu n'ebiddugavu. Omusajja ono ayina akakomo ku mukono ogumu ate ku mukono omulala ayinako essaawa. Mu ngalo ze akutte essimu.

Ebivuga eby'ekinnansi ebifaanana obulungi ddala. Ebivuga bino okuli nnamunjoloba, eŋŋoma empuunya awamu n'eyitibwa ennene, engalabi awamu n'amadinda. Ebivuga bino bivaamu amaloboozi amalungi ddala.

Olubala olw'ennyanja olufaanana obulungi ddala. Olubalama luno ng'abantu baluliirako ssente gye bagenda ne basanyuka. Ku ludda olulala waliyo amazzi amateefu ddala.

Omusajja ng'ayina enviiri ez'ekisunsu, ataddeko ekibikka ku mumwa. Ku ssaati ayambadde essaati nga ya bikuubo omuli ebyeru awamu n'ebiddugavu, omusajja ono ayina kye yeetegereza.

Abaana babiri, ng'omu ayambadde essaati ey'ebikuubo ebiddugavu n'ebya ppinka ate omulala ayambadde essaati enjeru. Mu bulago bwe asibyemu olukoba, abaana bano basanyufu ddala.

Abaana basatu nga omu ali mu maaso ayambadde essaati eya bbululu ate omulala eyiye ya bikuubo ebya bbululu ebiddugavu, ebyeru awamu ne kyenvu ate omulala ye ali mu ssaati njeru. Bakutte ekyuma kikalimagezi ekikozesebwa okkkuba ebifaananyi.

Enkima enkulu ng'eri mu muddo ogwakiragala. Enkima eno efaanana bulungi ddala era ng'erabika eriko ky'akutte mu mukono gwayo omulala. Erabika bulungi nnyo.

Ekimera ekirabika obulungi, ekimera kino nga kyakameruka, ekimera kino kya kasooli, kirabika kisimbiddwa mu ttaka eggimu ekimera kino kirabika bulungi nnyo ddala.

Ebibala bibiri ebinyirira okuzaama; ekibala ekimu kiri mu langi ya kiragala ate ekirala kiri mu langi mmyufu. Ekibala ekimu kiyitibwa ovakkedo ate ekibala ekirala ziyitibwa nnyaanya.

Omusajja ng'ayambadde essaati enjeru awamu n'empale eya bbululu n'engatto emmyukirivu, afunyizza emikono gye nga akuba ebipiira. Omusajja ono alabika munnabyamizannyo kuba n'essaati ye etuuyanidde ddala.

Ekibumbe ekibumbiddwa obulungi mu kifaananyi eky'engalabi kisaliddwamu era kisimbiddwa. Engalabi kye kimu ku bivuga ebisinga okuwulikika obulungi mu bivuga ebinnansi.

Ensigo ey'ekimera eky'emmwanyi nga eteereddwa mu kibbo ekiwanvu. Esituddwa omusajja ali mu ssaati nga ya mikono miwanvu ey'obukuubo obuddugavu awamu n'ebyeru. Ekimera kino wano we kituuse kiba kiyitibwa kase kubanga kye kiba kigenda okukubibwa kiveemu kaawa gwe tunywa.

Emikono ebiri egy'abantu okuli omukazi awamu n'omusajja. Emikono gino gyombi giriko empeta ekiraga nti bagole ate ogw'omukyala kuliko essaawa enyirira era etunula bulungi okuzaama.

Amaato abiri, amaato gano nga gaakolebwa mu miti, amaato gali mu mazzi era gasibiddwa ku lubalama n'olujegere. Olujegere luno lugakwatidde mu mazzi naye nga gaseeyeeya.

Abantu basatu ab'enjawulo nga omu tayambadde ssaati ate omulala ayambadde essaati njeru ate omulala ye ali mu ya musalankwawa batudde kkaato baseeyeeya amazzi mateefu ddala.

Ekifo ekirabika obulungi okuzaama nga kyetooloddwa ebimera ebya kiragala. Mu kifo ekyo mulimu n'ennyumba nga ya ttaka naye nga yaserekebwa amabaati ga kiragala. Ku ludda olulala waliyo ennyanja enteefu ddala.